Esithombeni lesi ngibona iphepha elibomvana elinanyathiselwe edongeni lutshengisa uhlelo lwezifundo zabantwana abakubanga eliphansi kusukela ngomsombuluko kusiyafika ulwesihlanu.

Esithombeni lesi ngibona abafundi abafunda ezobuncwephetshi ,bagqoke izigqoko zokuzivikela eziluthanga .Lokhu kutshengisa ukuthi abafundi laba bafunda ngezogesi esikolweni sezobucwephetshi.

Esithombeni lesi ngibona umhlangano omkhulu owabantwana abafunda ibanga laphezulu ,kube sokusiba labantwana ababili abame phambili abakhuluma labodokotela